Rosoho yineemmohu anchi beettirano aannonke rosi egennote buicho aannoha rosoho yineeemmo. rosoho yineemmohu manchi beettira wo'ma mancho assannosi konne roso rosoho yine woshshinanni.

Daganna maatete yineemmoti daga ilama itiyophiyaho heedhanno ilamanna maate mini manna ikkanna hakkuri gamba assine daganna maatete yineemmori insa lawanno.

Kuni hodhishshi lowo gede manchi beettira heerate kaa'lanno. Kuni hodhishshi mitte gobbanni mitte gobba manchi beetti hodhishshiranno uduunnicho massatenna lowo horo aannoho kuni hodhishshi manchoho heerate kaa'lanno.

Giwirinnaho yineemmo woyte babbaxxitinno owaante saadankera babbaxxitinno fayyimmaranna babbaxxitinno muro qixxeessannonke aannonke yine hendeemmoha konne giwirinnaho yine hendeemmo.

Daddaloho yineemmo woyite manchi beettira babbaxxiwo daddalo daddale dancha kaayyataamo dancha ikke heeranno. Daddalo heerannoha daddaloho yineemmo. Kuni daddalino manchi beettira lowo horo aanno.

Seenisilleho seenisilleho yineemo woyite manichi beetira biinifilesiiti Kuni biinifilinno Manichi beetira hasiisano maalisira heerate hasiisannoha konne binifille seesille biinifilehho yineemo

Boharanni mereeshati yinnayihu boharanni xaadosheti yinne horonsi'nanni, tini bohare xaadoshe boharani mereershi xaadosheti yinnanni .

egenshiishshaho yineemmohu xawishsha ikkanna babbaxxiho xawishshira ikkannoha egenshiishshaho yineemmohu iso lawanno ilama daa''atatenni woyi la''atenni afidhannoho.

Daranna daa"atanna darama daranna daa"atate yineemmohu dila'neeti la'neeti ashala'lineemmorichonna dhaggeenfanteemmoricho ikkanna darama kayeenni mitte jaddo iillitenna harate yaate

Minninna dubbu saada yineemmo ri mini saada saa gerecho meicho lukitte labanno gabba saada yineemmori anboomaa yedaalaa qamalicho galashsho lawinoreeti

owaantete yaa manchi beettira owaante afirate kaa'lo aatenni heerate kaa 'litanno owaante manchu baatto heeranno gara heerate kaa'litanno owaanteeti. tini owaante dancha owaanteeti

looso loosoho yineemmowoyite manchi beetti loose heeranno looso yineemmo manchi beetti konne looso loose heeshshosi woyyeesse heeranno kuni loosino manchi beettira heeshshote heerate hasiisanno.

Mininna biirote uduuunnichooti yineemmohu, mini uduunnichi billawa worime, biirote udunnichi babbaxewo uduunni biirote loonsanni uduunnicho lowore lawinore insa lawanno.

sagale manchi beettira mannimassira horoonsire heeranno tenne sagaliweello heere manchi beettira heere afaakkihura sagalete yineemmotti manchi beettira dancha kaa'lo uuyitanno

Elekitirionikisete yinneemmoti tini Elekitirionikise babbaxitino caabbicho babbaxitino xawaabba babbaxeyo agiligilote uyittanke tene elekitirione xaawabbu kaa'lo babbaxeyo garinni babbaxeyo maashinubba loonsannite kaa'lo uyittanonke.

Hijira yineemmohu minu aana loonsanni looso ikkanna konne hijirano minu iima loonsanniha hijiraho yine woshshineemmohu konneeti konne lawanno

Baattote ofollanna xaggete yineemmoti babbaxxitinoti kaaliiqi kalaqo ikkitanna tenne ofollano xaggeeffante maala'linanni yine hendannite tenne labbanno

Ama'note yineemoti babbaxitino ama'no ikkitana manichi beetira baliba'lisjaho ama'no ikkitanno tini ama'nono kaaliiqi wiini afi'nannite ama'nooti

Dagate yineemoti ganibba asinne itiyophiya woyi dagate yineemo maatete yineemoti mini nannaati

Seensilleho yineemmohu manchi beettira biinfillesiiti kuni biinfillino manchi beettira hasiisannoha ikkino daafira biife heera hasiissanno manchi beettira mannimmasi iima lowo owaante aanno

Owaantete yineemmoti owaante tini kaa'lote kaa'lo assinannihu mittu manchi mittoricho hooginoronna dhiwamino mancho babbaxxeyo garinni kaa'linanni kaa'lo owaantete yineemmoti iseeti ise labbanno

Ko"atte ko"atte yineemmo woyte tini ko"atte lekkankera ikkeyo adagi iillannonkekki gede gudaatu iillannonkekki gede agartannonketa tenne ko"attete yineemmo tini ko"atte biinfillinkerano hasiissannonkete tenne ko"atte ko"attete yineemmo

Poletikaho yineemmo woyte poletihu coyrate coyra coyi'niha ikkiro konne poletika coyi'nannihuno wolu afinokkiha woleho kulate hasaawisate hayyo woy hasaawisate doogo poletikkaho yineemmo

agattote yineemmoti manchi beettira goorote kaa'litanno tini agattono manchi beetti agikkinni heere afannokki daafira goorote kaa'litannota agattote yineemmote tenne labbanno.

Ko"atte ko"attete yineemmmo woyte lekkankera mittu adagi iillannonkekki gede agartannoke ko"atteeti ko"attete yineemmo woyte mitte biinfilleho horoonsi'neemmo uduunnicho ikkeyo daafira konne uduunnicho ko"attete yineemmo

Daddaloho yineemohu manichi beetti heeranno heshora kaa'lanosihu babbaxewo daddalooti Kuni daddalino manichi beetto wo'ma manicho assa daniddaano kuni daddalibo manichi beetira danicha ka'lo aanno

Loosoho yineemo woyite manchi beetti dancha kaa'lo afiranno mannimmasirano ikko heerate maatesirano kaa'lannohu looso loosate manchi beetti looso loosikki heere afaakki daafira loosa hasiissanno

Ama'no, ama'no yinneemmo woyte tini ama'no kaaliiqiwinni afi'neemmo ama'noti ,tini ama'nono mannu oosora babbaxitino kaa'lo heerateni, lubbosi kaa'lo uyittano

Sensille, sensilleho yineemmo woyte manchi beettira heerate maalisira manimasira kaa'lano gede isoti, kunino seesileho yineemmohu konne lawano.

Odoote yineemmohu lamu sasu mannira tonnu mannira gamba assine uyinnanni odoo ,hasaawinsanni hasaawa odoote yineemmotini odoono mannu oosora hasaawinseemmo gara hasaawinseemmo odoo ikkittano

Umu danancho yineemmo woyte manchi beetira seedisiratenna hara'mate akatinni afamannoha umu dananchoti yineemo.

Mininna dubbu saada, mininna saada yineemmori gerreewo, faraddo"o lukko"o lawinori ,Gobba saada yineemmori ambommao, Dagunicho"o,Yeedallao lawinore gobba saada

Giwirinna, giwirinnahu aano owante babbaxxitinotta saadateno ikko muroteno ikko affi'neemmohu giwirinuwinni jawa owaante afi'neemmo daafira kuneno kaa'lo aaanonke yinne hendeemmo.

Sumuda sumudaho yineemmohu manchi beettira budesiiti budesi xawisannoha sumudaho yineemmo

Mininna dubbu saada yineemmoti mini saada farasho gerecho me'icho lukkite labbinore, gobba saadaati yineemmoti ambooma yeedaala daguncho doobbicho yeedaalao lawinoreeti.

Sumudaho yineemmohu manchi beettira budesiiti kunino, kuni sumudino manchi beettira aayiimmasi leellishannoha konneno sumudaho yineemmohu iso ikkanno.

Adawu agaraano yineemmoti noo garinni uyinoonni hajajo garinni danchu garinni agarte gawajjo iillitannokki gede assitannore adawu agaraano yine woshinanni

Murote yineemmori kaaliiqi wiinni afi'neemmo muro babbaxxitino horo uyitannonke murote yineemmoti saadankerano ikko mannahono babbaxxitino horo uyitannota tenne murote yine woshshineemmo

Mini uduuneeti yineemoti mixasho midaanicho gonigga beessaalaoo lawinori woleno konne lawannore mini uduunichooti yine hendeemo kuriuuti

Mini uduunne yineemmo mixashsho, worime, midaancho, jawana, siinna, babbaxxiwo uduunne mini uduunneeti yineemmo kuriuu lawanno.

Loosoho yineemmo woyiite manchi beettira loose horo afire heerannoha looso loosoho yineemmo

Maxaaffaho yinneemmo woyte, babbaxeyo gaazeexa labbinore baala maxaafaho yinneemmo, egenno afirate buicho ikkitinore maxaaffate yinneemmo.

Biifisate yineemmoti mitto coye biifinse horonsi'neemmotta tenne biifisa manchoho uyittano horo biinfileho yineemmo

Supirimariketete mirte yineemmoti babbaxitino maarikete ikkittano dancha horo uyittanotta supirimariketete yinne woshshineemmote.

muziiqaho yineemmo woyte huurote uduunnichinni afi'neemmo huuro dimtse huuro dimtse hakkoye hijaaraho yineemmo hijaaraho yineemmohu huurotenni afi'neemmo hurooti.

Daddaloho yineemmohu manchi beettira babbaxxino garinni heeshshosi woyyeesse hee'rate kaa'lanno, kuni daddalino manchi beettira hee'ranno heeshshora babbaxxewo kaa'lo aanno

murote yineemmoti kalaqamunni afi'neemmota tenne muro murote yineemmo.

Egenshiishsha yineemmo woyte mittoricho egenshiishsha lamu sasu manni gamba yite assiteewoha lowo ilama affanno gede assinoonniha egenshiishsha yineemmo

Daddaloho yineemmohu kuni daddali mancho wo'ma mancho assa dandaanno wolewiinni wolewa tareessinanni daddalleemmo daddalo konne daddaloho yine woshshineemmo

daramanna daa''ata yineemmo wote tini daa''atanna darama mitte gobbara mittu qarri iilliro mitte gobba hara daramate yineemmo.

Muronna laallo, muronna laallo yinneemmoti tini kaaliiqiwi afi'noonni muro ,laallote yinneemmoti murowinni horonsi'ne hee'neemmore muronna laallote yineemmori kuri lawano.

Murote yineemmoti tini muro kaaliiqiwiinni afi'neemmo murooti tini murono babbaxxitino horo uyitannonke muro tenne horonsiriro manchi beetti tenne kaaliiqiwiinni afirino elto assire heerate kaa'litanno

Babbaxxitino owaantete yinneemmoti, manchi beettira babbaxeo owaante uyinanniti heera dandiittano tini owaanteno manchi beettira kaa'lo labbino owaantete, tene owaantete yinneemmo

Superimarkeette yineemmo Superimarkeette dancha horo uyiitanno horonsirate kaa'litanno horo uyiitannota superimarkeettete yineemmo

Politikaho yineemmohu kiluni poletiki manchi beetti babbaxewo garinni coyratenna heeranno politika coyrate dandoo babbaxewo dagate coyrate dandoo poletikaho yineemmo

Mininna dubbu saada yineemmori gerecho lukkitte farashsho saa babbeereti gobba saadaati yineemmoti doobbiicho daguncho ambooma yeedaala gancara utaamo''oo labbinoreeti.

Babbaxxino dani uduunnichi no billawa worime mixasho

Tuqu xaadooshshe yineemmo kuni yineemmohu dancha loonsanni woyiiteno dancha kaa'lo kaa'le agarannoha tuqu xaadooshsheeti yine woshshinayiiho konne lawanno.